Nuɖu le agba me yi wokɔ li anyi le ŋuɖua me la, bladzi yi wotɔ le eme eye koklozi kpe ɖe eŋu. sabala hã le nuɖua dzi eye gbemumu hã kpe ɖe nuɖua ŋu.

Ame ɖewo le modzaka ɖem le modzaka ɖeƒe eye woƒe dometɔ aɖewo nye ŋutsuwo eye nyɔnu ɖeka kpe ɖe wo ŋu yi wodo awu dzɛ̃ eye ɖevi ɖeka hã kpe ɖe wo ŋu. Ɖevia hã le awu ʋi me eye ɖevia ɖo enukomo.

Ŋutsu ɖe kple ɖevi ɖeka kpeɖe ame bubu ɖewo ŋu wonɔa nyi ɖe ekplɔ̃ ŋu nɔ ŋu ɖum eye ɖevia kɔ ŋuɖua nɔ ŋume de nɛ ŋutsu tsitsia eye ŋutsua nɔ eŋua ka kple aɖu kple dzidzɔ.

Ame gbɔsusu me ɖe le ekɔdzidɔwɔƒe ɖe eye ekɔdzidɔwɔla yiwo le fima wodo awu ʋe eye wobe dometɔ ame eve wo le anyinɔƒe le nu ŋlɔm eye ameha bubuwo tɔ ɖe wo gbɔ.

Ame tsitsi ɖewo woame nyi, wotɔ ɖe sola paneli ɖe gbɔ eye wolé woƒe nɔewo ƒe asi ɖe asi eye wokɔ asi dzi eye awu yiwo wodo hã wodo awu ……

Ŋutsu ɖeka yi nye nufiala le nu fiam ɖeviwo be wame etɔ̃ yi ke wole nu srɔ̃m tso dzɔdzɔme ƒe nuwo ŋu ye ŋutsuae le nua fiam ɖeviawo.

Dzɔdzɔme nusrɔ̃la aɖewo le nu srɔ̃m tso dzɔdzɔme nanewo nu eye wo katã wole awu ʋe me eye woƒe dometɔ ɖewo nye ŋutsuwo eye nyɔnuwo hã le woƒe dome.

Ametsitsi ɖe bɔbɔ eye ɖevi ɖewo le egbɔ, eye ɖeviwo dometɔ ɖeka medo awu o eya le tsitre eye ametsitsia le nane ɖe asi abe dziɖegbe ƒe ŋusẽ ene

Nyɔnu dzetugbe ɖe nɔ anyi ɖe dzioƒoxɔ ɖe dzi eye kɔmpita le egbɔ, wokɔ le enu srɔ̃m eye atukpa ɖe hã le egbɔ. Le dziƒoxɔa tee emɔdodo ɖe le fi ma yi eŋuwo hã le mɔdodoa dzi.

Ameɖewo le ʋu me eyɛ atsiglinyi wɔmeve le amawó gbɔ, tsiglinyia ɖeka le ŋgɔ na eʋua eyɛ ɖeka hã le megbe dome ne eʋua eyɛ ameyiwo le ʋua me wonye yevuwo

yevivuɖe le anyigba eye wòkɔ eʋuviwo yi ɖeviwo ko fena fefe kɔle fefefem eye wonɔ dzidzɔkpɔm heɖo ŋukomo

Ŋutsu ɖe nɔ anyi eye wòle dɔ wɔm tso sola panel yi wòkɔ da ɖe zikpui ɖe dzi. Eye le woa xa dzi hã la, woɖo asi ɖe ekplɔ dzi yi wole enu vovovowo dzram.

Ame etɔ̃ wole teƒe ɖe yi ke wodo seƒoƒo ƒe gbewo le eye woƒe dometɔ ɖeka do afɔkpa yibɔ eye wole asitrɔm le seƒoƒo gbewo ŋu.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe wusatɔwo ƒe gbedoxɔa gbɔ eye eŋu ɖewo hã le fi ma. Ameawo ƒe dometɔ wo ɖewo do awu ʋi eye ɖewo do awu dzɛ̃ eye bubuwo hã do awu hatsotso vovovo.

Ameɖewo le ʋɔnudrɔƒe eye wóƒe dometɔɖewo le anyinɔƒe eye amewo hã le atsitsre eye agbale vovovowo le ekplɔ dzi ne wobe dometɔɖewo

Nynu ɖe hã do asi kple avɔ vovovovowo eye yaŋtɔ mlɔ anyi ɖe avɔ la dzi eye wonɔ eŋu kom tsɔ ŋku he mia.

Yevu nyɔnu ɖeka do go ameyibɔ vi ɖevi ɖewo eye ɖeviawo ƒoƒu ɖe egbɔ eye ɖeviawo be dometɔ ɖeka yi nye ŋutsuvia etɔ ɖe axa dzi yi medo fɔkpa o.

Mɔɖaŋu ŋusrɔ̃lawo loo mɔɖaŋudɔwɔla ɖewo be xexleme nye ame atɔ wo le mɔɖaŋu ŋuwo ƒe dɔ wɔm eye wobe dometɔ wɔme etɔ̃ wonye ŋutsuwo.

ɖevi hatsotsome gbogbó ɖewo le exɔyame wosrɔna nu le eye wóle eŋusrɔm yevu nyɔŋu ɖe hã nɔanyi ɖe wó dome e

Ŋutsu ɖewo yi ke woƒe xexlẽme anye ame etɔ̃. Wole dɔ wɔm eye wodo asiwui eye wodo awu yi ke wokɔ wɔna dɔe wònye dzɔkplatɛ eye wolé gakpo ɖe asi yi ke wole dɔ wɔm

Ŋutsu aɖewo le tsitre le lãmesefefe wɔm eye wobe dometɔ aɖewo hã le anyinɔƒe. Ame yiwo le lãmesefefea wɔm wodo awu ʋe eye yibɔ hã le eme.

afɔku ɖe dzɔ yi nyɔnu ɖe nɔnyi ɖe anyigbã le ɖevi ɖe asi henɔ avifam gasɔ nɔ nyɔnua gbɔ eye ŋutsu ɖe hã bɔbɔ nɔ nyɔnuɔ kpɔm ŋutsu bubu hã le kaƒomɔ ɖe asi nɔ fotoɖem eye nyɔŋuvi ameve hã tɔɖe wógbɔ

mɔɖaŋu dɔwɔlawo le teƒaɖe eye wobe dometɔɖewo nye ŋutsuwo eye eɖewo hã nye nyɔŋuwo eye woɖoɔ dɔwɔlawo ƒe kuku ɖe ta , eɖewo ƒe kukua nye kuku ɣe

Ameyibɔ ɖewo le ewɔ ɖum eye wobe dometɔ ɖewo hã le eŋu ƒom eye wodo nu ɖe wobe dekɔnu ŋu eye wo le wobe dekɔnu wɔ ɖuɖu kple ŋuƒoƒo ɖem fiafiam.

ame hatsotso gbogbó ɖe le tɔme eye wóle tsilem le tɔ me le dzidzɔ kpɔm wobe dometɔ gbogbótɔ wodó awu ŋutsuwo hã le wó dome eye nyɔŋuwo ha kpeɖe ŋu

Ame ɖewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒe eye wobe dometɔ ɖewo nye ɖeviwo eye ame tsitsiwo hã kpe ɖe wo ŋu. Eŋuwo hã tɔ ɖe fi ma eye amewo hã wole moto dzi tɔ ɖe fi ma.

Nyɔnu ɖetugbe ɖe nɔ anyi ɖe fi yi woɖo agblemenuku wo asi ɖo, eye woɖo nukuawo ɖe asi atsyɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Yi wobe dometɔ geɖe nye atidzi nukuwo abe mango, tɔtɔ kple bubuawo.

Ɖevi wome ene aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe tɔme ke wo dometɔ ame eve ƒe gago yi ke wokɔna tsia kum la nɔ ʋie, ame ɖeka tɔ le blu ke ame ɖeka do awu yi ke ƒe nɔnɔme enye aŋkpa ɖiɖi. Ɖeka hã do awu yi ke ƒe nɔnɔme enye blu eye wonye abɔ legbẽ.

Amewo le seƒoƒo yi wokɔ ɖe nugowo me, wole asi trɔ le wo ŋu eye amewo ƒe dometɔ ɖewo nɔ nukom eye wobe dometɔ ɖewo nye ɖeviwo, eye ametsitsiwo hã kpeɖe wo ŋu

Ŋutsu ame eve yi nye mɔɖaŋu nunyalawo le dɔ wɔm tso emɔ ɖe ŋu eye woɖɔ kuku ʋe. Wobe dome dometɔ ɖeka le atsitre eye ɖeka hã bɔbɔ.

Ŋutsu ɖewo yi ke wobe xexleme anye abe ŋutsu ade. Wo le xɔ tame eye sola panel dem eye woɖɔ dɔwɔkuku yi wokɔ wɔna dɔ eye wo le edɔ wɔm.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le edɔ wɔm eye wobe dometɔ ɖewo ɖɔ kuku ʋe, eɖewo hã ɖɔ kuku blɔ eye wobe dometɔ geɖe nye ŋutsuwo yi wodo awu dzɔ kple atawo.

eʋu woameve wokpɔ afɔku wodógo ŋkume kple ŋkume eye eʋua ɖeka le dzɛ̃ ɖeka ha le ɣee eye ameɖewo hã wotɔɖe ʋua ɖeka ƒe megbe eye ameɖewo hã wóle moto dzi

Ame aɖewo le mɔ zɔm tso woƒe tsoƒe yina ɖe teƒe bubu eye wokɔ woƒe mɔzɔ̃nuwo ɖe asi. Amewo kpla woƒe mɔzɔ̃nuwo ɖe dzime eye amewo hã lé wotɔ ɖe asi eye wole gbe ɖewo me zɔ̃m.

Edzo bi teƒe ɖe eye eʋu yiwo edzo bi wo hã wole teƒe ma yike emɔ ɖe hã to teƒeɛ ŋkume eye eʋu bubuwo hã wole emɔ la dzi, ameɖewo hã wotɔ ɖe emɔ la dzi.

Ŋutsu woame ve wole etakoƒe eye ɖeka le ta kom nɛ enɔvia, amea wole ta ko na wotsyɔ ŋu ʋe kɔme nɛ eye etakola la ŋutɔ hã lé emɔ ɖe asi kɔ le ta ko na mea eye wòɖɔ kuku.

nyɔnu mestsitsi ɖe nɔanyi ɖe zikpi dzi eye wòle eŋutɔm le dzo dzi eye aŋego ɖewo hã le egbɔ nyiwo wò tɔ le dzodzi la ékoe lĩ aŋegoa ɖeka dzi eye kusi ɖe hã le egbɔ

Ɖevi wobe ame adre wonɔ anyi ɖe gakpo dzi le teƒe aɖe eye wobe dometɔ ɖewo ɖo enukomo eye nane ʋɛ̃ ɖewo hã le wobe ŋgɔgbe.

Nyɔnu ɖetugbi ɖe le nuɖaƒe eye wo le nuɖu ɖe asi ɖuɖu eye wohe ɖo enukomo hele enuaɖaƒe.

Ŋutsu xɔtula aɖewo hã le xɔ tum eye wobe dometɔ wɔme eve wodo awu blɔeye wodoa dɔwɔlawo ƒe kuku eye ɖeka tɔ nye kuku dze yi wo le exɔ ɖom.

Gaxɔmenɔla ƒe ame eve wole gaxɔme eye ɖeka nɔ nu kplɔm eye ŋutsu ɖewo hã le awu yibɔ me yi woto gaxɔmenɔla lawo be ŋu dzo yina.

Ame ɖewo le ŋɔnudrɔƒe eye wo dometɔ woame etɔ̃ wole tsitre eye ŋɔnudrɔla le anyinɔƒe eye ŋutsu bubu hã le anyinɔƒe ye agbalẽ le ŋgɔ nɛ eye ame yewo le atsitre hã, wobe dometɔ ɖeka kɔ asi dzi.